Shangu tsvuku ine tambo chena iri imwe chete. Tambo dzacho dzakasunganidzwa.

Parikuratidza micheka wenyika kana kuti inonzi furegi. Pane ruvara rutsvuku, neruvara rwakaita serwedenga. Neruvara rwuchena. Ruvara rwuchena urwu rwurimutaridzo wakaita sedenderedzwa.